Ombaanga yotango yopashigwana ihayigandja owala omayakulo genasha noombaanga ethimbo kehe, ashike ohavulu okuya pomahala geli moondoolopa moka muna iitayi yawo nokugandja omayakulo nomawuyelele genasha nombaanga yawo, nokugandja woo iinima ngaashi iikulya noshowo iikunwa, noshowo ominambo.

Okulanda iinima yomegumbo ya hongwa miipilangi ngaashi, iipundi, omiyelo, nosho tuu, olyo edhiladhilo lyili dhingi ngele tashiya pokuhepulula iimaliwa yoye, opo waa ishune kositola ethimbo kehe, shi vulithe okulanda iinima mbi kaayina ongushu.

Ka kele komayakulo gopambanga ngoka Nedbank ha vulu oku gandja ka ya kulwa ye, oha vulu wo oku gandja iikwathitho moshigwana ngashi oombapila dhoko kandjugo, oosuka noshowo uusila niikwawo yilwe.

Uuyuni mbuka wongashingeyi waazeko, opo wukale negumbe lyoye tali monika nawa owunaa okwiilandela iinima yoye yongushu yalongwa miipilangi ngaashi omatyofa osho woo utaafula opo wukale niinima yina ongushu tayikalelele

Kakele komayakulo galwe ngoka FNB ha gandja noshowoo omakumagidho gopashimaliwa , ohavulu woo okugandja einyanyudho maakwashigwana ngaashi okuyapa iikunwa, iikulya niikwathitho woo yayooloka.

Okulanda iinima yoye yomegumbo ngaashi omatyofa uutaafula noombete dhina ongushu osho shimwe shili shomiinima mbyoka omuntu tavulu okuninga monkalamwenyo ye, oku ikeelela okushuna koositola ethimbo kehe molwa owala alamba iinima mbyoka yina ombiliha

Aanafalama oyo yamwe yomaantu mbika yiipyakidhila monkalamwenyo noyeli wo hayi itulamo mokwetaposha poshitaafula konima yakuthamosha mokulanditha esiku ndoka ohaa yalula iimaliwa yawo nokukeyi hitika kombaanga nge puuketha wawo womapungulilo.

Iimaliwa oyo yimwe yili dhingi ngele tashi ya mokuhupa nokulya nawa monkalamwenyo ndjika yesiku kehe, muuyuni mbuka wazako. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yina oongushu dhayooloka mbyoka hayi longithwa okulanda oompumbwe dha kehe esiku.

Oosikopa, oombete noshowo iipundi yokukutumbwa yahongwa miipilangi oyo yimwe yomiinima mbika omuntu ta vulu oku mona iimaliwa ye, ano mbika iinima yina oongushu notayi kalele no itayi shuna omuntu koositola ethimbo nethimbo omuntu aka lande iinima iipe.

Oositola odhili dhimwe dhomaadhani nkandangaladhingi ngele tashi ya peyambulepo lyaantu mboka ye na iiyemo iishona mokuya etela omauwanawa ngaashi iikulya, oombiga, oosindo noothewa nosho tuu iipumbiwa ya kehesiku tayi pula.

Oku landa iinima yomegumbo yina ongushu ngaashi oombete, omatyofa noosikopa dhina ongushu osho oshinima shili mondjila oshoka mbika iinima tayi ka lelelele no itayi ku shuna kositola ethimbo nethimbo molwa owala wa landula ondando onshona.

Ombanga yaFNB ihayi gandja owala omaakulo ngoka ga tseyika nawa haya gandja ihe oha ya kunkilile aakwashigwana oshowo aalongithi yombanga yawo yi igamene kaayugi yiimaliwa mboka haadhengele aantu noshowo okupula onomola dhawo dhomoombanga opo yeya kuthe iimaliwa.

Iilongo niilongo mookontinente odhindjidhindji, oyi na iimaliwa mbyoka yi na yongushu dha yooloka. Opu na okakololo koku talitha oongushu dhiimaliwa yiilongo yontumba opo aatalelipo yokiilongo yilwe ya kale ya gamenwa oku kengelelwa. Shika ohashi vulu wo oku longithwa koongeshefa.

Ombaanga yaNedbank ihayi gandja ashike omakumagidho genasha niimaliwa nosho wo omayakulo nawa gopambaanga ihe otayi kunkileli wo aalongithi yombaanga yawo yakale yagamenwa noku ikaleka kokule naakengeleli yiimaliwa.

Iilongo niilongo moocontinente dha yooloka ngaashi Africa noshowo kudhimwe dhi ili ohadhi longitha okataafula nenge tutye wo okakololo hoka haka yelekanitha ongushu yiimaliwa yokiilongo ya yooloka. Oka kololo haka oka simana komangeshefelo nokaataleli po taya yi kiilongo niilongo yiikeelele oku yakwa iimaliwa yawo noku pewa omwaalu kaagu li mondjila.

Oositola odho dhimwe dhili ndingi mo maambule po gaantu mboka yena iiyemo yili pevi oshoka ohaya vulu etaa ka konga iilonga moositola moka opo ya wape wiimonene iiyemo yokwiikwatha opamwe naanegumbo yawo

Konima aanangeshefa yoongeshefa dhayooloka yalongo kehulilo lyesiku ohaya yalula iiyemo yawo mbyoka yalongo okuyitula kumwe, nosho wo okukeyi pitika pombaanga.

Konima aantu ya mono iiyemo yawo hoka haya ka nyangadhala kehulilo lyomwedhi, ohaya tala nokutula iimaliwa yawo miinima ya yooloka. Aantu ohaya vulu okulanda iitaafula, oombete noshowo omatyofa ngoka ga longwa miipilangi. Mbika oyo yimwe yo miinima yi na ongushu notayi kalelele, ano tayi hempulula oshimaliwa shomuntu.

Aantu sho ya shitwa, oye na uunkulungu wa yooloka. Uunkulungu woku honga iinima momiti osho shimwe shomiitalenti mbyoka ya simana oshoka momukalo nguka omuntu ota vulu oku iyetela oshimaliwa moku landitha iinima mbika.

Muuyuni wongashingeyi waazeko ku na mpa to yi ngele ku na sha oshimaliwa. Oshimaliwa osho shi li onzo yi na oonkondo muuyuni mbuka wongashingeyi, oshoka oto vulu oku yi longitha okulanda oompumbwe dhoye dha kehe esiku.

Okulanda iinima yomegumbo ya hongwa miipilangi ngaashi osikopa, iitafula, oshowo iipundi olyo edhiladhilo ewanawa oshoka iinima mbika otayi kalele noyina ongushu.

Nonando aakwashigwana taa lili noku kema uufuthi nuungangala wa taandela, Bank Windhoek ota kala ombaanga dhingi oku gandja omayakulo ga gamenwa, gopawushili nogena ongushu taga vulu okwiinekelwa kaakwashigana. Ombaanga ndjika oyi li yataandela nopondje yoshilongo Namibia.

Opo wu mone iiyemo mongaashingeyi owuna oku longasha, oshimaliwa anuwa oshina omutse gwomuntu, omundonga ta tumbula, shika otashi holola nokutya ngele tashiya poshimaliwa osha ningi oshidhigu oku monika

Iimaliwa yomwaalu gwontumba yomafo otayi pitimo mokashina koku yalula iimaliwa, okashina haka ohaka kwathele moku kwashilipaleka oku yalula omwaalu gwiimaliwa iinene nziya nomondjila, ongushu yiimaliwa oya yela noyi wetike nawa, otekinolohi yatya ngeyi oya pumbiwa moku mbaanga nomo ku nana iimaliwa oyindji

Okataafula okawanawa kena omagulu goshingoli noshowo omatyofa gena omalwaala ga yooloka ogeli mondunda ombwanawa yopashinanena. Shika oshiholelwa oshiwanawa nkene aantu yena okulongitha iimaliwa yawo ethimbo limwe mokulanda iinima yina ongushu no tayi kalele notayi opaleke momagumbo gawo gakale taga monika nawa.

Ondumba yiimaliwa yomafo oya yalwa nawa melandulathano yina ongushu ya faathana momalwaala woo, ewuliko lyaa shoka sha pumbiwa muuyuni wongaashingeyi oku ihupitha noku landa iipumbiwa yesiku kehe, ohayi longithwa wo mokungeshefa

Ondumba yomihi dhoomboloto oya pakelwa koolaka dhiipilangi yomositola, omihi odha tulwa moonayilona dhomayala omambulawu nomatokele tashi vulika ehangano lyoku mbaka, olaka onkwawo oyina uushako wuusila wokumbaka shika otashi ulike ositoka yiilandomwa mbyoka aalandi haya tula iimaliwa yawo konyala kehe esiku.

Omahangano gayooloka ngaashi oombaanga noositola dhontumba, ohadhi eta omainyanyudho nomauwanawa maakwashigwana ngaashi etanga lyokoompadhi, omathigathano gokutondoka noshowo okuhinga oombasikela. Konima nee yomathigathano ngano ,aakuthimbinga aasindani dhingi, ohaya pewa uutekete wiimaliwa yontumba oku ikwatha nayo onga esindano.

Okulanda iinima yomegumbo ngaashi iipundi niitaafula kondando yagwa pevi otashi ku shunitha koositola ethimbo nethimbo oshoka iinima kayina ongushu, ashike momudhingoloko omuna ngaa oositola dhoka hadhi vulu okuhonga iitaafula miipilangi mbyoka yaza momiti nosho woo iipundi yomatyofa mbyoka yina ongushu notayi kalelele tayi ku keelele okuya kositola ethimbo nethimbo.

Opo wu mone oshimaliwa owuna okushilongela ano toshi pushile muuyuni mbuka watya ngeyika, Iimaliwa yomafo ya yooloka na mbyoka wo iikukutu oyili poshitaafula, otashi vulika ehala ndika aantu yokiilongo yimwe yeya oku talelapo taya vulu oku gandja iimaliwa yokiilongo yawo ya pewe mbyoka hayi longithwa moshilongo moka.

Oshitaafula oshiwanawa tashi thenunuka nawa shahongwa moshipilangi oshindjimbi, noshina omagulu omaluudhe noshili pepateke okushi keelela kekunyuko. Shika oshiholelwa oshiwanawa sha nkene omuntu ena okulongitha iimaliwa yo futo ye uuna amono iiyemo ye opo alande iinima iiwanawa tayi kalelele okwii kelela okushuna kostola molwa owala alandula mbyoka yina oondando ooshona.

Kakele sho ombaanga yaBank Windhoek hayi vulu okugandjela omayakulo nomauyelele moshitayi shayo moka tayi iyadha, ohayi vulu woo okutumba uutala noku kutha esiku ndyoka taya yi komindhingoloko dhili popepi noondolopa moka muna iitayi . Ohaya gandja omayakulo tuu ngoka taya vulu okugandja.

Ombaanga oyo ehala tali vulu okwiiyadha lili momidhiingoloko dhaakwashigwana ndyoka hali siikilile iimaliwa nokugandja omauyelele gena sha niimaliwa. Mokati kaakwashigwana omuna aakengeleli onkene ohaa longitha omikalo dhayooloka okukengelela aakwashigwana yeya pe iimaliwa yawo opena oonomola dhoka FNB hagandja kaakwashigwana opo ya lopote uukengeleli watya ngeyika.

Okakoloma okena uuyelele epingathano lyoondando shii kwatelela koshinima shotumba, oka kwatela mo woo omadhina giilongo yotumba opamwe nomapandela gayo nongushu yiimaliwa yawo. Uuyelele mbuka ohawu longithwa nokungeshefa pokati kiilongo neuveko lyongushu yiimaliwa yokiilongo yimwe, osha simana kwaamboka haa talele po iilongo yilwe noongeshefa.

Okakoloma kepingathano lyoondando shi ikwatelela koshinima shontumba. Oga kwatela mo omadhina giilongo yontumba opamwe nomapandela gayo nongushu yiimaliwa yawo wo. Uuyelele mbuka ohawu longithwa mokungeshefa pokati kiilongo neuveko lyongushu yiimaliwa yokiilongo yimwe. Osha simana kwaa mboka haya talele po iilongo yilwe nokoongeshefa.

Aalandi otaa sokonona mositola yiizalomwa taa tala kiikutu ya yooloka yopambelewa nuuhema. Oshitopolwa shesiku kehe shongeshefa moka aantu haa tula iimaliwa miipumbiwa yawo. Otashi ulike nkene eliko lyopaumwene noositola yakwatathana melanditho lyatutututu. Okulanda kwatya ngawo oshitopolwa shopaliko nohashi kwatha oositola dhikoke. Oshiholelwa sha yela shankene aantu haakwata iiniwe yawo yesiku kehe.

Inaamukwatelwa omayakulo galwe ombaanga yo FNB tayi vulu oku gandja ohayi vulu wo oku gandja omakumagidho kaakwashigwana ya kaminine noku dhiginina oopina dhayo dhoku kuthako iimaliwa noshowo dho koombaanga dhayo yi ikeelele kaakengeleli nokaafuthi yiimaliwa.

Oositola dhomomidhingoloko odha simana meyambulepo lyaantu yomomidhingoloko, ye na iiyemo iishona. Oolaka odhu udha iikwathitho ngaashi iikunwa, iikulya noshowo iiyopalekithi ya tegelelwa oku landwa. Aantu ohaye ya oku landa iipumbiwa yawo shoka hashi pitike oshimaliwa shikale hashi dhingoloka nomudhingoloko. Oludhi nduka loku landitha ohali eta iiyemo yakola kaalandithi.

FNB ombaanga yasimanekwa no yili yi inekelwa moshigwana mo ku gandja omayakulo dhingi . Ombaanga ndjika ohayi gandja omayakulo gi ili, ashike oha yi etele woo aayakulwa yawo omawuwanawa ngaashi okufuta noka kalata ta ya dhengitha kehe shoka yakutha yahala okulanda I taya nanwa nando othilinga.

Okataafula okawanawa kokandjimbi kena uuwanawa tawu hokitha nuupundi wapakelwa kohi yako niinpundi yomatyofa ya faathana oyili moseti yopashinanena shika oshiholelwa oshiwanawa oku landa iinima yongushu notayi kalele oku elekanitha niinima mbyoka yina ondando oshona oshoka oto uhala to shuna kositola wuka lande iinima iipe ethimbo kehe.

Osaala oya pakela iipundi yondilo ya faathana nokataafula kokapilangi kokuninwa okoothiwa ke li pokati. Iipundi mbika niitaafula oyongushu noya opala noya kotha iimaliwa oyindji notayi kwatha omuntu kaaye koositola ethimbo kehe, oshoka oyongushu notayi kala po ethimbo.

Ka kele ko ku gandja omayakulo ge na sha niimaliwa, ombaanga yoFNB ohayi gandja ompito ya shewa kaakwashigwana yomomidhingoloko dhili moshilongo Namibia, moka tayi isindanene omaliko goondondo dha yooloka, moku kutha ombinga moonomola dhili koongodhi dhawo, taye dhi yamukula noku mona eyamukulo lyili mondjila.

Omuntu oku na okapandi kiimaliwa yoongushu dha yoolokathana meke teyi yalula tashi vulika e ya okuumbilako kombaanga ye, opo a taneke omwaalu gu li kiimaliwa ye yokombaanga ye, nenge e ya okunana ko iimaliwa ye a ka lande oompumbwe dhe.

Kakele koku gandja omayakulo gawo gopambaanga ngaashi oku gandja uukalata uupe uuna uukulu wa ningi nayi. Ombaanga yaVenduka otayi kumagidha aayakulwa yawo yiipule nawa muule shoka yena oku longitha niimaliwa yawo. Kaya kiipe uusama uuna ya landa iinima ya nathangwa.

Oshitaafula oshiwanawa oshindjimbi tashi thenunuka niipundi woo iiludhe otayi ulike ehala ewanawa lyombelewa, shika osho shimwe shomiiholelwa yankene omuntu ena okulongitha iimaliwa ye okulanda iinima yina ongushu opo yiikelele kokulanda iinima iipe ethimbo kehe.

Kakele komayakulo gamwe ngoka Nedbank ha vulu okugandja kaayakulwa ye ye gayooloka, oha vulu wo okugandja uuyelele kaayakulwa ye nokaakwashigwana, opo yi igamene nankene ye na oku ikelelela kaakengeleli yiimaliwa mboka haya kala ya hala okukutha po iimaliwa yaantu muungangala.

Oositola odho omahala gasimana ngele tashi ya meyambule po lyaantu yiiyemo yayooloka. Yamwe ohaya mono iiyemo iishona, yamwe iihwepo, yamwe oya gwanena okwiihupitha monkalamwenyo dhawo dhesiku kehe. Oositola ohadhi kwatele mo iilongitho niikwathitho yaantu mboka taye ya okulanda.

Iitaafula itatu yiipilangi, omatyofa omaluudhe omanene nagamwe omashona omambulawu ogeli mondunda ya yela yopashinanena, oya pakelwa nawa nuukeka tashi eta ehala ewanawa lyopambelewa, iinima mbika nkene okulanda iinima yina ongushu tashi ku etele epupalo mondjato nokwaashuna kositola olundjilundji.

Oshitaafula sha hongwa nawa shoshipilangi nomagulu noshowo iipundi yafaathana oya pakelwa nawa yi li pondje, shika otashi ulike iipundi ya manwa oku hongwa pehala lyokuhongelwa noya tegelela yi falwe hoka ya landwa. Oku tula iimaliwa yoye miinima mbyoka tayi kalele noyongushu ogo omukalo omwaaanawa gokupupaleka mondjato ethimbo ele peha lyo ku shuna kostola to kalanda iinima yafaathana ethimbo kehe.

Omuntu okwa tya okapandi kiimaliwa yomafo ya faathana peke teyi yalula tashi vulika opo a futwa kiilonga hoka ha longo a mona iiyemo ye, ye e ki ilandele iipumbiwa ye yomegumbo, noshowo a tale ngele iimaliwa ye oyi igwana po.

Ombanga olyo ehala lyasimanekwa nolyinekeliwa kaakwashigwana meembango lyemona lyawo. Ombanga ya Ned Bank otayi gandja ompito ya shewa kaakwashigwana nokaayakulwa yawo opo ya patulule okakalata koshingoli no yiimonene ompito yoku sindana oshimaliwa shomayoovi ga tano.

Ombaanga oyo ehala tali vulu oku iyadha lili momidhingoloko dhaakwashigwna nohayi gandja omuwuyelele gena sha niimaliwa nokusiikilila iiniwe nomaliko gaakwashigwana. Mokati kaakwashigwana omu na oombudhi naakengeleli taye ya kengelele ya gandje iimaliwa yawo momikalo inaaye dhi nongela onkene momukalo nguno ombaanga yaBank Windhoek oya gandja omauyelele ge na sha niinima yatya ngeyika kaakwashigwana opo kaaye ki iyadhe ta kanitha iimaliwa yawo.

Oshitaafula sha kola shoshipilangi shomagulu goshitenda oshi li mondunda ya yela yopashinanena. Shika osho oshiholelwa oshiwanawa sha nkene aantu ye na okutula iimaliwa yawo miinima ya kola notayi kalelele, mbyoka tayi keelele omuntu a ye koositola ethimbo nethimbo taa ka konga iinima iipe, oshoka shono a landele tango osha teka.

Omuntu okuna okapandi kiimaliwa momake, teyi yalula nuukeka, poshitaafula opuna okashina takuulike omwaalu gwahugunina gwiimaliwa, otashuulike ethimbo lyekwato nawa lyiimaliwa nenge ongeshefa yoku pingakanitha iimaliwa nenge yoku shendja iimaliwa.

Kakele komayakulo galwe ngoka gopambaanga Nedbank ha vulu okugandja, ota kunkilile wo aayakulwa naalongithi yombaanga ye kutya naya kale ya londodhwa opu na aantu taya dhengele aantu kutya oye na shoka ye na okuninga koombaanga dhawo yo taye ya kengelele moku ya kutha iimaliwa momukalo inaagu konekiwa.

Oositola dhomomidhingoloko odho dhimwe dhomaadhani nkandangala ngele tashi ya mekoko lyaantu yomomidhingoloko mboka yena iiyemo yagwa pevi lela. Momukalo nguno otaya vulu oku ihupitha monkalamwenyo yesiku kehe moku landa iinima mbyoka yina ondando yafa yagwa pevi.

Aantu ohaya piti oongula oonene taya yi kiilonga yayooloka. Yamwe ohaya yi kwaambyoka yi na iiyemo yi li pombanda, yamwe ohaya yi kwaambyoka yi na iiyemo iihwepo, yamwe taya yi kwaambyoka yi na iiyemo ya gwa pevi. Okulanditha momatala oko kumwe kokunyangadhala, okweeta po sha wu imonene sha mondjato. Okulanditha momatala ga andjuka ngaashi okulanditha uundjato, omapaya, oongaku nosho tuu.

Kakele komayakulo galwe ombaanga ha yi vulu okugandja, ombaanga ya Bank Windhoek ohayi gandja ompito yashelwa kaayakulwa yaho, opo ya ye methigathano lyo kulongitha uukalata okufuta moositola uuna taalanda, nomukala nguka oha ya vulu okwiisindanena ompito yo ku ya kefudho kiilongo yokondje.

Oostola dhomomidhingoloko odhasimana mekoko jaatu yomomidhingoloko yena iiyemo iishona, oolaka odhuudha iilandithomwa yapakelelwa okulandithwa. Aantu otayeendayendamwaala ndee iikuja yawo, shoka hashi pitike oshimaliwa shikale tashi dhingoloka meni jomudhingoloko. Oludhi nduka lwokulanditha ohali eta iiyemo yakola kaalandithi, nohali eta iikuja yina uundjolowele moshigwana. Oondando dhili hwepo momudhingoloko watya ngeyi ohadhihupitha iimaliwa yaanegumbo oyendji.

Ombaanga yoBank Windhoek oyi na iitayi yaandjakanena noshilongo Namibia, onkene momatembuko giitayi yawo ohaya tseyithile aayakulwa yawo opo ya tseye nkene taya ende notaya ka yakulwa momathimbo ngoka noku gandja wo oonomola kutya dhawo inadhi shendja naantu kaa ya iyadhe ye li momake gaakengeleli.

Kakele kokugandja omayakulo gopaembaanga, Standard bank oha kwatha oshigwana momikalo dha yooloka. Oha vulu ihe okugandja omalombwelo, ngoka aakwashigwana haya landula, opo yi isindanene sha mekwatathano nombaanga yawo.

Iimaliwa yomafo otayi taambathanwa pokati kaantu yaali, gumwe okuna okandjato okaluudhe koshipa opo apungulemo iimaliwa, shika otashi ulike nkene aantu haya futu iinima nenge okwiipa iimaliwa. Osha kalelapo nkene oshimaliwa hashi inyenge okuza meke limwe shuuka kekwawo.

Okulongitha iilongitho yopashinanena yombaanga mokulanda kwoye kehe oko omukalodhingi okukwatela po eliko. Aantu oyendji ngashingeyi otaya vulu okuya momathigathano ya sindane iimaliwa yontumba mokulongitha omikalo dhontumba dhokufuta poositola dhili popepi. Oopolohalama ndhika otadhi kumike aantu ya longithe okumbaanga kopaungomba noku ya kwathe ya koke pashimaliwa omanga taya landa.

Kakele komayakulo galwe ngoka standard bank ha vulu okugandja, oha vulu wo okugandja omayakulo galwe gi ilile. Oho vulu okusiikila iimaliwa paungoye mwene, to yi owala pokashina hoka haka nana iimaliwa. Oto vulu wo okutuminwa nenge okutuma iimaliwa to longitha omakwatathano gopaungomba gokoongodhi dhooselula ndhoka dhongashingeyi. Oto vulu wo okukala mwene gwokakalata hoka ihaaka nana ngaashi uukalata uukwawo.

Ombaanga yoStandard Bank Oyo yimwe yomoombanga ndhoka dhi inekelwa kaakwashigwana okumbaanga iimaliwa yawo nokuya pa omauyelele. Okwaangaleka aakwashigwana yi ikeelele kuufudhime nosho wo koku kengelelwa yakuthwe iimaliwa yawo. Ngaka gamwe gomo mauyelele haga gandjwa kombaanga ndjika.

Okakoloma kena uuyeele wepingathano lyoondando dhiimaliwa shiikwatelela koshinima shontumba. Oka kwatela mo omadhina giilongo yontumba nuupandela wayo nongushu yiimaliwa wo. Uuyelele mbuka ohawu longithwa unene koongeshefa pokati kiilongo, neuveko lyongushu yiimaliwa kiilongo yilwe. Olya simana wo kwaamba taye ya okutalela po iilongo yilwe.

Oombanga odho dhimwe dhomomahala gasimanekwa oku pungula iimaliwa. Standard bank oyo yimwe yomo ombanga dhigi yi inekelwa ka kwashigwana okuya kwatela iimaliwa yawo ne mona alihe ndjoka yena. Uufuthi nuungangala owa pimbila onkene aakwashigwana oha tondokele kehala ndika okuka pungula iiniwe yawo.

Kakale komayakulo ge nasha na nkene aantu yena oku mbaanga nomadhiladhilo gamwe ombaanga yoWesbank tayi vulu oku gandja kaakwashigwana, ohayi vulu wo oku gandja ompito ya shewa kaa kwashigwana yi i landele iitukutuku yawo kondando yagwa pevi taya nanwa iishoshela iishona mekwatathano no mahangano gokulanditha oohauto.

Oosikopa niipundi ya longwa momikalo dha yoolokathana oyi li mehala moka hayi hongelwa. Iinima mbika oya pwa okuhongwa noyi na emoniko tali nana notali shambudha tashi ulike ongushu nuunongo womake gaaantu. Otashi ti iinima mbika oya pwa noya tegelelwa okulandithwa nokufalwa kooyene yawo okuziilila moka hayi hongelwa.

Oshitaafula oshinene oshindjimbi shomagulu giitenda osha hongwa nawa notashi ulike uunongo waantu, shika osho oshiholelwa oshiwanawa sha nkene aantu ye na oku longitha iimaliwa yawo noku yi tula miinima yongushu notayi kalelele.

Okataafula kalongwa moshipilangi kokulila nenge ko kumwina okoofiwa ,iipundi noshowo eshofa oyili moshinyanga shomegumbo lyo pashinanena shika oshiholelwa shoku tula iimaliwa miinima mbyoka yina ongushu no tayi kalelele notashi keelele omuntu kaaye kositola ethimbo kehe akalande iinima iipe.

Okukotokela nkene ho longitha iimaliwa yoye ya kehe esiku osho shimwe shomiipatululo dhingi, oku kwatela po iimaliwa yoye. Okukonakona shoka iinima yontumba hayi kotha ohashi kwathele omuntu ka iyadhe ta tula iimaliwa miipumbiwa ya pitilila naa mbyoka kwa li inooya okulanda esiku ndyoka. Okudhiginina omukalo nguka ohashi kwathele aantu kaya iyadhe taya landa iinima yowala.

Inaamu kwatelwa omayakulo ngoka oombaanga hadhi vulu okugandja miitayi yawo momwene, ombaanga yaNEdbank ohayi vulu okukutha ethimbo tayi kutha uutala nokuya momidhingoloko dhi li moondoolopa dhopopepi tadhi gandja omauyelele kombinga yankene aantu ye na okukwata iimaliwa nankene wo ye na okukotokela eliko lyawo.

Okakuku nenge okagumbo kuudhila noombaka oke na uukende owundji. Ombinga yopombanda yimwe ayike ko okiipilangi e taka payindwa nopainda okukeelela iipilangi kaayi fule uuna ya gumwa komeya. Shika oshinima shapwa okupangelwa noshi ilongekidhila okulandithwa mehala lyokuhongelwa.

Kakele komayakulo ngoka ombaanga yoBank Windhoek hayi vulu oku gandja ngaashi oku gandja uukalata uupe uuna mbwiya wa kulupa nenge oku lombwela aantu nkene ye na oku longitha iimaliwa yawo mondjila, oye na onomola wo ndjoka ya lombwela aantu oku kala haye yi longitha okwii tumina iimaliwa noku yi taambathana momukalo goongodhi dho pashinanena.

Kakele kokugandjela omayakulo miitayi yoombaanga, ombaanga yo Bank Windhoek ohayi vulu okuza momutumba tayi yi kokule niilonga yawo, noshowo okuya nuufo womauyelele mboka tawu lombwele aakwashigwana okumbaanga mondjila nekwato nawa lyiimaliwa. Ohaya gandja wo omauyelele nokunana aakwashigwana ya mbaange nombaanga yawo.

Okataafula koku nwina nenge koku tendeka okoothiwa nomatyofa wo gafaana gena uukuusinga uumbulawu ogeli pondje pehala lyoshinanena opo gavule oku landwa kwaamboka haya mono iiyemo yili nawa yavule oku wapaleka omahala gawo ga kale taga monika nawa.

Iipundi iyali yomatyofa yi na iikwatitho nomagulu giipilangi ya hongwa nawa, oyi li mondunda ya yela yopashinanena. Shika osho oshiholelwa dhingi ngele tashi ya pokulongitha iimaliwa moku yi tula miinima mbyoka yi na ongushu, yi na uukwatya tayi hokitha notayi kalele, tashi eta epupalo mondjato, nokuushune koositola oshoka iinima mbika otayi kalelele po ethimbo.

Oka koloma okena uuyelele wa gwana epingathano lyoondando dhiimaliwa shi ikwatelela koshimina shontumba, oka kwatelamo omadhina giilongo yontumba opamwe nuupandela wa wo nongushu yiimaliwa yawo. Uuyelele mbuka oha wu longithwa moku ngeshefa pokati kiilongo ne uveko longushu lyiimaliwa yokiilongo yilwe. Osha simana kwamboka haya ka talelapo kiilongo yimwe nomalalakano goku ngeshefa.

Oshitaafula shuukwatya uuwanawa wa pumba, oshi li mondunda tayi ulike yokuhongela noyokulongela iikwapilangi. Oshitaafula shika oshi na ongushu tayi monika nawa, noshi li oshiholelwa shankene omuntu e na okulongitha iimaliwa ye okulanda iinima yomegumbo yi na ongushu, tayi kalelele noku mu keelela okushuna koostola ethimbo kehe molwa owala a lamba iinima mbyoka yi na oondando oonshona.

Oositola adhihe dhomomidhingoloko ihadhi gandja ashike iilandithomwa yokulya noku iyopaleka, ashike ohadhi gandja wo ompito ya shewa kaakwashigwana yi ilandele iikwathitho yawo yomomagumbo niilongitho ngaashi oombiga, iiyaha, uukopi noshowo omayaha nomabaki gokutula iikulya iipyu kondando ya gwa pevi.

Omuntu ota ende moolaka dha pakela dhomositola yiikulya niiyopalekithi. A humbata okambamba ke na iipumbiwa ye. Oolaka koombinga adhihe odha pakelwa nuukeka iilandithomwa yomaludhi ga yooloka. Osha kalela po nkene aantu haya longitha iimaliwa yawo.

Ombaanga yaNedbank oyo yimwe yomoombanga ndhoka dhasimanekwa kaakwashigwana okuyapa omawuyelele ge nasha nkene yena okumbaanga iimaliwa yawo nosho wo okuyapa omawuyelele gamwe giilile. Ombaanga ndjika ohayi gandja wo ompito yashiwa kaakwashigwana yiinyolithe noya kuthe ombinga methigathano lyokutondoka iinano iile moka aantu tayiisindanene iimaliwa yoondondo dhayooloka konima yeshi enditha nawa.

Omuntu ota gandja iimaliwa yontumba yomafo kombanda yoka kende keyakulo mpoka pena uundumba wiimaliwa ya yalwa nawa, shino ompito yoku ngeshefa nenge enano lyoshi maliwa meendelelo mehala lyontumba omalalakano goku landitha nenge okukwata oshimaliwa.

Ombaanga yoNEDBANK ohayi pe aayakulwa yawo omawuyelele genasha na nkene yena oku kwata nawa iimaliwa yawo nuuna wo yena oku shendja uukalata wawo uukulu. Kalele kaa shono, ombaangandjika ohayi ohayi gandja ompito yashewa kaakwashigwana aanasikola yuudhithe yamone ompito yokufutilwa osiikola dhawo.

Oku landa iinima yomegumbo yalongwanoonyala ngaashi osikopa, okataafula kokothiwa, iipundi yomaako ohaku gandja iinima tayi kalelele noyongushu. Iinima mbika ohayi etwapo moku hongwa notayi eta ompito yoku siikilila iinima nemonika nawa komomagumbo. Ehogololo lyiinima yongushu oyo onkatu ombwaanawa yopashimaliwa omuntu tavulu oku ninga oshoka iinima otayi kalelele.

Oshipundi oshiwanawa shongushu oshindjimbi shi na omagulu omaluudhe nosho wo uukuusinga uumbulawu kombanda oshi li mondunda ombwaanawa yopashinanena. Shika oshiholelwa oshiwanawa sha nkene omuntu e na okulongitha iiyemo ye ethimbo limwe okulanda iinima yi na ongushu, tayi opaleke megumbo lye mu kale tamu monika nawa, ohashi mu keelele okushuna koositola ethimbo nethimbo oku ka landa iinima iipe molwa owala a lamba mbyoka yi na ondando onshona.

Okakoloma oke na uuyelele wepingathano lyiimaliwa shi ikwatelela koshinima shontumba. Oka kwatela mo omadhina giilongo yontumba nongushu yiimaliwa yawo. Uuyelele mbuka ohawu longithwa mokungeshefa pokati kiilongo neuveko lyongushu yiimaliwa yilwe. Osha simana kwaa mboka haya talele po iilongo yilwe nokoongeshefa woo.

Iimaliwa yomafo oyo iimaliwa hayi longithwa unene moshilongo oku landa noku landitha iinima. Kehe shimwe oshina olwaala lwasho no ngushu yasho opo aantu ya tseye kutya shino oshini. Iimaliwa mbika ohayi etwapo koombaanga no hayi longithwa kehe esiku moku landa, oku futa oongunga, oku gongela nosho tuu. Elongitho lyiimaliwa mondjila ohali kwatha aantu ya kwate nawa iimaliwa lyo eliko li tsikile oku enda.

Oku landitha okwa yooloka, oku enda to ulike iilandithomwa yoye, oku landithila pomahala ngoka gaandjuka ngashi omatala noku kala wuna ositola. Okulanditha nenge oku kala wuna ostola oko dhingi nge tashiya mo kulanditha iilandithomwa yoye, oshoka omulandi ota kongo wala oompumbwe dhe mostola yimwe, nota shi ku monene iiyemo ziya , oku yelekanitha no malanditho gamwe.

Kakele komayakulo gamwe gi ili ngoka ombaanga hayi vulu okugandja ngaashi okuningila aantu uukalata uupe noku ya totela oombaanga. Ombaanga yaBank Windhoek ohayi vulu wo okwiithana aaniilonga yawo ya kwathele aakwashigwana ya tulemo iipala yawo moongodhi dhopashinanena opo yak kale haya patululitha oombaanga.

Kakele komayakulo genasha niimaliwa nenge omayakulo kehe ngoka genasha noombanga. Standard bank oha gandja wo omayinyanyudho nombepo yetaambeko kaakwashigwana. Uudhano wokutondoka owo wumwe hagandja moka aakwashigwana ya talikako yena omaukwatya giikalekelwa haya kutha ombinga noya taambiwako nokonima ohaya sindana omasindano goondondo dha yooloka.

Aantu taya ka talelapo komahala nokiilongo mbyoka kaayishi yawo ihaayi longitha iimaliwa yawo ohaavulu oku longa nuudhigu, nomomukalo munoo eyamukulo lyawo olyo okuya pomahala mpoka hapu taambwa iimaliwa yokiilono iikwawo yo taapewa mbyoka hayi longithwa mishilongo moka yakatalelapo opo yiikwathe.

Oositola ohadhi landitha iilandithomwa ya yooloka nohadhi adhika momidhingoloko dhaakwaashigwana. Odho dhili thimba yina ongodhi ngele tashiya peyambulepo lyaantu mboka yena iiyemo iishona konima ya futwa kiilonga hoka haya longo nenge hayanyangadhala. Ohayi ilandele nee oompumbwe dhawo dha kehe esiku opo yavule okuhuma komeho nonkalamwenyo.

Kakekele kokugandja omayakulo ge na sha niimaliwa oombaanga ohadhi gandja omayakulo ga yooloka okunyanyudha oshigwana. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi vulu oku eta po omathigathano moka aantu taya nyolitha oongundu dhawo nokukutha ombinga. Konima yokukutha ombinga ohaya isindanene omapapa gawo goondondo dha yooloka.

Kakele okugandja omayakulo genasha noshimaliwa gopa yembanga ombanga ya Bank windhoek ohayi gandja oompito dha yoloka dhashiwa kaakwashigwana yisindanene iinima yayoloka uumbo wanyolwa kaantu yayoloka wuna sha nekwato nawa ndji maliwa noku yambulapo eliko lyoye oyo wumwe wominima hayi vulu okusindanwa.

Standard Bank oha gandja omukalo omupu okugandja iimaliwa koomuma omashina gokoositola taku longithwa okakalata kokunana iimaliwa. Okushi ninga, tango oto udha okambamba kukulanda niipumbiwa, e to pula oshimaliwa koomuma omanga to future nokakalata. Uuna wa futu , omudhengi gwiilandomwa oha gandja nee oshimaliwa shoka sha pulwa pamwe niilandomwa.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka ya simana okuhupa muuyuni mbuka wonena. Owuna nee okushilongela momukalo gwokulanditha nenge okuya kiilonga wukanyangadhale nowumone ofuto yoye opo wu ikwathe monkalamwenyo yesiku kehe.

Oostola odhili dhimwe dhomaadhani nkatangala, ngele tashiya peyambulepo lyaantu mboka yena iiyemo iishona, miilonga moka kehe tuu haa nyangadhala. Ohaye shiningi nee, mokulanditha iinima yoondando dhili hwepo, moka aantu taa vulu okwiilandela nokwiihupitha yoya tsikile nonkalamwenyo yesiku kehe.

Moompito odhindji aakwashigwana ohayi iyadha ta yayi kiilongo niilongo hoka kuna ombaanga kadhishi dhoka dhili miilongo yawo. Nomomukalo nguka iimaliwa ohayi kala ya yooloka. Ka kele kwaashono opena omahala ga tseyika nawa nombaanga moka taya vulu okupewa iimaliwa mbyoka taya vulu okulongitha moshilongo yo taga gandja mbi yazi nayo koshilongo shawo, elalaka oku ikwathela nuupù.

Osaala onene oyapakela omatyofa niipundi yafathana. Uutafula wiipilangi woku nwina okofiwa nawule owuli pokati kiipundi kehe yapakelwa, omatyofa iipundi, niitafula mbika oyo opala noyongushu noya kotha iimaliwa oyindji.

Oositola dho momudhingoloko ota dhi kala aluhe aadhani nkandangala ngele tashiya mekoko lyaantu yena iiyemo iishona . Oolaka ohadhi udha iipumbiwa yaantu ngaashi iikulya noshowo iiyopalekithi .Aantu ohaya endemo taya landa ipumbiwa yawo nomokukalo nguno ositola otayi mono oshimaliwa shoka tashi kala tashi dhingoloka meni lyo mu dhingoloko nokuyambulapo omudhingoloko ogwo tuu ngoka.

Oshitaafula oshiwanawa nuupundi washo osha tulwa pondje kombanda yuundhopi. Iinima mbika oyina uukwatya woshinanena wo uuhokithi wa longwa moshipilangi. Iinima oya kalela po iihongomwa yapwa noyi ilongekidhila okulandithwa. Uunongo womake gaantu otawu holola enduluko lyiilongitho yomegumbo.

Omukulukadhi omugundjuka okwa thikama pooha nonkoloshipilangi mositola yiikutu. Okwi ipyakidhila nomulandi ta nkonene kiinima mbyoka yili pokulandwa. Konima ye okuudha iikutu yomalwaala niiyata ya yooloka. Ndika euliko lyankene oongeshefa hadhi landitha dhi mone iimaliwa momahala gomomudhingoloko.

Oongeshefa dhomomidjingoloko odha simana mekoko lyaantu yomomidhingoloko yena iiyemo iishona. Oolaka odha idha iipumbiwa yaakwashigwana ngaashi omapaya, omalyenge nosho tuu. Aantu ohaya endemo taya landa iipumbiwa yawo, shono hashi pitike oshimaliwa shi kale tashi dhingoloka momudhingoloko.

Okulanda iinima yo mombelewa nenge yomegumbo yina ongushu oshitopolwa sha simana mo kukwata nawa eliko. ekwashilipaleko lyelando lyiinima yondilo omathimbogamwe ohayi keelele elando lyiinima iipe kehe ethimbo . Ngele omuntu a longitha iimaliwa ye miinima ya longwa nawa ohashi ulike ethano lye yitulomo miinima mbyoka tayi ku etele epupalo mondjato omimvo odhindji nekwatonawa lyoonzo.

Ombaanga yaVenduka oya simaneka noyi inekelwa kaakwashigwana moku gandja omawuyelele genasha nonkene aantu yena oku ikeelela kaafuthi nonkene woo yena okukwata nawa iimaliwa. Ohayi gandja uuyelele uupe nkene aantu yena okutulamo uunomolo wawo uuhupi womeholamo moongodhi dhawo dhopashinanena opp yatale kutya koombaanga dhawo oyenalo ingapi nenge yatume iimaliwa kaantu yamwe kapena okuya kombaanga kokwene.

Kakele kaanangeshefa aakuluntu, aakwashigwana yontumba oha vulu wo oku landitha iilandithomwa yawo kehe tuu mpoka ta mono ehala lyoku landitha. Aanangeshefa ashona nenge tutye aakwashigwana oha vulu oku hiila ondunda dhoka tadhi ningi ositola dhawo moka ta landitha iilandithomwa yawo ngaashi uundjato, uuyaha, oolamba naantu ohayeya oku landamo ompumpwe dhawo.

Kakele komayakulo galwe ombaanga yo FNB hayi vulu okugandja ngaashi oku gandja omakumagidho nkene aantu yena oku longitha iimaliwa mondjila ,ohayi gandja woo ompito ya shewa kaayakulwa yawo uuna taya dhengitha iinima yawoo moositola ya longithe uukalata wawo okufuta yo yamone ompito yoku isindanena omasindano goondonso dhontumba.

Ositola yiilandithomwa oyindji yaloka oyina ehala lyiitsakidhila nayi nomalalakano gaantu taya landa iipumbiwa nokulongitha iimaliwa yawo. Oolaka odhapakela iinima oyindji nuumbapapila yokuulika oondamdo dhiilandithomwa dhagwa pevi . Uumbapila owuuka sigo opaadhengi yiilandithomwa . Ndika etaambathano lyiimaliwa pokati kositola naantu momudhingoloko.

Oosikopa dhi na uuwanawa tawu nana omeho dha longwa miipilangi dha faathana noshowo omatyofa gomalwaala ga yooloka ngoka ge na iikwatitho yiipilangi oge li mondunda ombwaanawa yopashinanena. Shika oshiholelwa oshiwanawa shokutula iimaliwa miinima yi na ongushu thimbo limwe tayi kalelele, okuopalekitha mombelewa nenge megumbo lyoye.

Ositola yopamudhingoloko ota yi longitha omandhindhiliko ga yela nomikalo dhokushingitha iilandithomwa yawo osha kalelapo ehala moka aantu ha yeya kehe esiku okutula iimaliwa yawo miipumbiwa nomiinima yeyi hala. Ehala lyomalandithilo ta li yambulapo eliko lyomudhingoloko okupitila mokulanditha pondondo yopokati noofuto.

Iiyenditho ngaashi eloli, okambesa noohauto oonshona oyo ompito ya shewa opo aanangeshefa ya lundululile omayakulo gawo okupitila miiniwe ya longekidhwa nekwatho lyopambaanga. Moompito ngaashi okwaa ha futa sha petameko, ombaanga ohadhi kwathele oongeshefa dhi mone iiyenditho mbyoka dha hala okuhuma komeho. Oshiholelwa sha yela sha nkene omayakulo gombaanga dhopambelewa hadhi yambula po omalalakano goongeshefa dhopashinanena.

Oositola odha simana mekoko lyaantu yo momidhingoloko yena iiyemo iishona unene tuu ndhoka dho momidhingoloko. Oolaka odhu udha iipumbiwa yaakwashigwana ya pakelelwa okulandithwa. Aantu otaya endayendamo yamone iipumbiwa yawo shoka hashi pitile oshimaliwa shikale tashi dhingoloka momudhingoloko. Oludhi nduka lwokulanditha ohalu eta iiyemo yakola kaalandithi.

Kakele kokugandja omayakulo ge na sha niimaliwa ngaashi nkene aantu ye na okuyanda okukengelelwa kaakengeleli yiimaliwa, nosho wo nkene aantu ya pumbwa okukwata nawa iimaliwa, oStandard Bank ohayi gandja ompito ya shewa kaakwashigwana opo yi ilonge taya pewa oshimaliwa kombaanga yawo.

Omuntu okwa kwata iimaliwa oyindji yomafo pethimbo lyoku futa . Iimaliwa ya yooloka otayi yalulwa komuntu yemwene opamwe nekwathelo lyokashina. Opo atule kumwe omwaalu shika otashi ulike etaambathano lyiimaliwa nenge ekwato nawa lyiimaliwa moongeshefa na kehe tuu mpoka pwa nika omalandithilo.

Kakele komayakulo galwe Standard Bank havulu okugandja miitayi ye. oha vulu wo okugandja omayakulo taga nyanyudha notaga endelele kaayakulwa ye. Uuna aantu mboka haya shingithwa ya landwa otaya vulu okufutwa tashi ningwa koongodhi dhopashinanena meendelelo lyakaimbi.

Iipundi iindjimbi yi na iikutumbitho iiluudhe noshowo oshitaafula oshiwanawa oshitiligane sha fa iipundi ya longwa miipilangi oyi li pondje. Shika euliko ewanawa lya nkene aantu ye na okulongitha iimaliwa yawo nokuyi tula miinima yi na ongushu notayi kalelele.

Oombaanga odho omahala gasimanekwa noga gamenwa moka aakwashigwana haya yi yakambaange iimaliwa yawo nokupula omapulo genasha niimaliwa. Ombaanga yaWindhoek oyo yimwe yomoombanga dhoka nohagandja omayakulo gi ili koombanga oonkwawo, moka aakwashigwana haya vulu okuya puushina wokunana nokutala shoka yenako kombaanga dhawo itaya futu nande osha.

Oositola dhimwe po dho momidhingoloko odho aatondokinkugo dhingi koompumbwe dhaakwashigwana mboka ye na iiyemo iishona. Oositola ndhika ohadhi kala niiyopalekithi moka aakwashigaana taye ya okulanda niiniwe yawo mboka yena koondando dhagwa pevi nando okuli.

Inaamu kwatelwa omayakulo gopambaanga nomakumagidho ge na sha nesiikililo lyiimaliwa nembaango lyiimaliwa yaakwashigwana, ombaanga yoFNB ohayi vulu okugandja ompito ya shewa kaakwashigwana yi ilandele iilongitho yomomagumbo gawo ngaashi okambako hoka haka lili oongalo kondando ya gwa pevi.

Okandumba kiimaliwa oka ilongekidhila okulongithwa mwa kwatelwa iimaliwa yaAmerica noyomiilongo yaEuropa. Iimaliwa iikukutu oya halakanena kashona kwaa mbi yomafo. Ekupiko lyiimaliwa yiilongo ya yooloka ohali longithwa olundji momangeshefelo gopailongo nenge yopauyuni. Osha kalela po iimaliwa mbyoka ya pumbiwa okulanda iipumbiwa nokufuta omakwatho muuyuni.

Iimaliwa yo mwaalu gotumbwa otayi gandjwa komuyakuli gomo mbaanga shika otashi ulike omuntu taka gwedha ko kiimaliwa mbyoka yili kombaanva ye opo a vule oku ikwatha mo nakuwa ye noopumbwe dhe kehe.

Omuntu ota gandja iimaliwa yomwaalu gontumba yomafo kombanda yokakende keyakulo mpoka pu na uundumba wiimaliwa ya yalwa nawa. Shika ompito yokungeshefa nenge enano lyoshimaliwa meendelelo mehala lyontumba li na sha niimaliwa. Omataambathano giimaliwa ga tya ngeyi ohaga kala olundji gokulanda nenge gokulanditha nenge gokukwata oshimaliwa nuukeka. Oshiholelwa shu ukilila sha nkene iimaliwa hayi ende paliko okupitila momikalo dhopambelewa nodho mondjila.

Omuntu oku na okapandi kiimaliwa ya faathana meke, teyi yalula a kwashilipaleke omwaalu gwayo kumwe. Otashi vulika opo e keyi nanene, a ka lande iinima yongeshefa ye nenge iipumbiwa ye yomegumbo.

Okulongitha ombaanga paungomba moositola ogo omukalo kamana okukalekapo iimaliwa omanga to Landa iipumbiwa yoye mokuhogolola omikalo dhontumba dhokufuta aayakulwa ohaa vulu naasindani iimaliwa yongushu yontumba oopolohalama dhika ohadhi kwathele aantu opo ya thikameke iimaliwa

Iipundi iwanawa tawu tsumeho ya hongwa moshi pilangi oshitiligane sha thethenga nawa oyili pondje mehala moka hayi longelwa. Shika oshiholelwa oshiwanawa sha nkene aantu yena okulanda iinima ndyoka yina ongushu notayi kalelele miimaliwa yawo opo yi iyetele epupalo mondjato kayaka lande iinima ndyoka yopa kathimbo owala.

Kakele komayakulo gopambanga ngaashi oku taamba iimaliwa mbyoka omuntu a futwa oku ziilila kiilonga mbyoka ha longo, bank windhoek oha gandja omayakulo ga yooloka ngaashi epatululo lyombanga ndyoka yoku umbilako oshimaliwa shoka to vulu okuka kutha ko wu kiikwathe nasho metameko lyosikola lyuunona woye.

Oositola dho momidhingoloko odho dhingi nodha simana ngele tashiya mo kulanditha iinima yina oondando dhagwa pevi, opo dhivule nokulandwa kwaamboka yena iiyemo yagwa pevi , opo ya wape okuya komeho monkalamwenyo yesiku kehe.

Puutafula utatu kamwe oku tenteka radio yomuzizimba nuyaali wo kulila nenge woku tenteka okothiwa. Omatyofa geli gaali gafathana niipundi wo iyaali yafathana iimbulawu oyili mehala ewanawa lyopashinanena. Shika osho shimwe shomiholelwa yankene omuntu ena oku longitha iimaliwa ye mondjila moku landa iinima yongushu notayi kalelele otayi mu etele epupalo mondjato keki ishune kositola ethimbo nethimbo.

Omuntu ota yalula iimaliwa yomafo yontumba kombanda yokakende komayakulilo mombelewa. Shino ompito yoku ngeshefa nenge yenano lyo shimaliwa meendelelo mehala lyontumba. Omataambathano giimaliwa gatya ngeyi olundji ohaga kala goku landitha, nenge gokulanda nenge goku kwata oshimaliwa nuukeka.

Oositola adhihe dho momudhingoloko ihadhi tala ashike iilandithomwa yafathana ngaashi iikulya oshike ohadhi tala kiilandithomwa yiikutu, uundjato wopeke namboka wo woku tula iikutu noshowo oongaku.

Ehala lyokulongela lyi ipyakidhila oli na oondumba oonene dhoopaala niipilangi ya hongwa yi ilongekidhila okulandithwa. Aaniilonga yontumba oye li pooha niihongomwa yawo mbyoka ya pakelwa tayi hala oku adha ehala lyiilonga, ndyoka wo lya longwa niiti ya hongwa. Othayila ombulau oya siikila yimwe yomiihongomwa ya gamenwa konkalo yombepo ndjoka ihaayi inekelwa. Otashi ulike ongeshefa moka iiti niihongomwa hayi tulwa nokulandithwa.

Iimaliwa yoshilongo shontumba oya pakelwa nawa nuukeka tashi vulika mombaanga nokuli. Mbika oyo iizemo yuuna to longo nuudhiginini nokonima toka mona iiyemo yoye notovulu okuyi longitha shoka wa pumbwa. Ohayi longithwa nee mokulanda iinima yesiku kehe.

Iitaafula tayi monika nawa yo tayi hokitha, oyili mondunda ya yela yo pashinanena oyi na omalwaala goshingoli noshi noshowo olwaala olu luudhe nongushu nota yulike kutya iinima tayi kosho iimaliwa oyindji notayi kalelele notayi pupaleke ondjato yomuntu ka ifole kositola a kalande iinima ethimbo keshe.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi gandja omayakulo gayooloka genasha niimaliwa, nokulombwela aantu nkene yena okukwata nawa iimaliwa yawo, nankene yena okuyi mbaanga , ashike oyina omukalo wo dhingi gokuvulukilwa aakwashigwana naayakulwa yawo kutya otaya vulu okulongitha okashina kopondje kokunana iimaliwa, kokutulako sha koombaanga dhawo opo yakaleke omwaalu ngoka guli ko.

Inaamu kwatelwa omayakulo gopambaanga nogopashimaliwa ngoka oombanga hadhi vulu okugandja. Ombaanga ngaashi yaStandard Bank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi vulu okugandja omayinyanyudho moshigwana. Ehingo lyoombasikela olyo limwe lyomomayinyanyudho ombaanga hayi gandja moka aakwashigwana haya inyolitha nokukutha ombinga mehingo lyoombasikela notayi isindanene omasindano goondondo dha yooloka.

Okakoloma oke na uuyelele wa yela wepingathano lyoondando shi ikwatelela kiinima yontumba. Oka kwatela mo omadhina giilongo yontumba opwamwe nuupandela wayo nongushu yiimaliwa yawo woo. Uuyelele mbuka ohawu longithwa moku ngeshefa pokati kiilongo neuveko lyongushu yiimaliwa uuna aantu taya yi kiilongo yimwe ya ka talelepo.

Oositola dhomomidhingoloko odho dhimwe dhi li dho maadhani nkandangala ngele tashiya meyambulepo lyaantu yena iiyemo iishona. Oositola ohadhi vulu okulanditha iilwathitho ngaashi iikutu mbyoka hayi vulu okukala noondando dhi li pevi.

Kakele kokupungla iimaliwa moondooha, oombaanga odhi li omahala ga simanekwa noga gamenwa okupungula iiyemo yaantu. FNB gumwe gomoombaanga dha simanekwa nokwa andjakana niilongo ya yooloka mwa kwatelwa Namibia ha gandja omakwatho ga yooloka, ngele tashi ya poshimaliwa.

Iipilangi iyali ya hongwa nawa otayi nantekwa kumwe nuukeka kombanda yoshitaafula shokulongela. Iihongitho nokakalamala koshitenda owu li popepi noshi shokulongela, mpoka pu na nuunandjagumuke wiinima ya hongwa nale. Ndika euliko lyowino yokweeta po iinima yongushu taku longithwa uunongo woonyala dhaantu.

Oositola odhi li dhimwe dhomaamangululi yaakwashigwana ngele tashi ya pokukonga oompumbwe dhawo. Uundjato wopeke, omagadhi gokwiishasha, omakende gokomeho nuundjato wiimaliwa oyo yimwe yomiipumbiwa yaakwashigwana mbyoka taya vulu okuya ya konge koositola.

Oombaanga odhili pomaludhi naakwashigwana ohaya yi koombaanga dha yooloka oku ka siikilila omaliko gawo. Nedbank oye dhingi nokuli eyamukulo ngele ta shiya peliko lya gamenwa, ndjino oyo ombaanga ya simanekwa moku siikilila omaliko gaakwashigwana.

Kakele komayakulo Nedbank ha vulu okugandja gopambaanga oha gandja wo ompito ya shewa kaakwashigwana yape ookuume kawo yomaludhi gayooloka ngaashi gopayihole, iimaliwa onga omagano okupitila moongodhi dhopashinanena tashi ningwa meendelelo.

Ositola yomomudhilongoloko otayi longo nuudhiginini okushingitha iilandithomwa yawo. Osha kalelapo ehala moka aantu hayeya kehe esiku okutula iimaliwa yawo miipumbiwa, nomiinima yeyi hala. Ehala lyomalandithilo tali yambulapo eliko lyopomudhingoloko, okupitila pondondo yopokati.

Omatyofa ogendji omambulau ge na uukusinga kombanda noshowo uutaafula wokuninwa ookoothiwa nowokupungulila owu li mehala lya andjuka nawa lyopashinanena. Mbika oyo yimwe yomiiholelwa yankene aantu ye na ethimbo limwe okutula iimaliwa yawo miinima yi na oshilonga noyongushu otayi opaleke omagumbo nokuga monikitha nawa noshowo oku ikeelela okushuna koositola ethimbo nethimbo taya ka landa iinima iipe.

Aantu ohaya zi miilongo yawo taya ka talela po miilongo yimwe nomalalakano gokungeshefa nenge gokukatalelapo, omukalo nguno ohaya vulu okuya momahala ngoka haga pingakanitha iimaliwa, taya pewa iimaliwa yomoshilongo moka yeya yo taya gandja wo mbyoka ya za nayo kiilngo yawo.

Kakele komayakulo gopashimaliwa ngoka ombaanga yoFNB hayi gandja, oyina wo omayakulo gamwe gi ilile. Omalongekidho gefumviko goshali, niishoshela ya gwedhwapo, oyo yimwe FNB havulu okugandja.

Omahangano gontumba ohaga eta omawudhano maakwashigwana noma inyanyudho momukalo ngoka taya kutha ombinga opo ya sindane ,NEDBANK oye gumwe gomo mahangano ngoka haga vulu oku gandja wo oompito dha shewa kaakwashigwana yo mawukwatya giikalekelwa opo ya kuthe ombinga no yiisindanene sha mekwatathano no mbaanga oyo tuu ndjika ya NEDBANK.

Omuntu ota longitha oonyala dhe okuyalula iimaliwa noshowo oku yi tula muundumba wiimaliwa ya faathana. Uundumbauukwawo owuli pokatafula nawa wa longekidhwa nawa nuukeka. Nguka omukalo gomondjila gokukwata nawa eliko, nesimano lyokulongekidha iimaliwa moongeshefa nenge moombaanga.

Oshitaafula sha kola shoshipilangi shomagulu giitenda oshi li mehala lya yela yoshinanena. Iipundi iitokele yomwaalu gwontumba oyu undulilwa meni lyasho nuukeka tashi eta ehala ewanawa lyopambelewa, opo ongundu yontumba yitsakanene. Iinima mbika nelongekidho lyawo otayi eta ehala lyokukundathanena iipambele yiimaliwa. Omukalo gwokulongitha iimaliwa yili po nale netalululo lyoondokumende lyinasha niimaliwa.

Okagumbo nenge okakuku kuudhila oka etwapo kena uulemde owundji. Ombinga yopombanda yimwe ayike ko kiipilangi taku paindwa nopainda yoku keelela iipilangi kayi fake uuna ya gumwa komeya. Shika oshinima shapwa no shi ilongekidhila okulanditha mehala lyoku hongela.

Oositola odha tseyika nawa onga aadhaninkandangala mekoko lyaantu mboka yena iiyemo iishona momudhiingoloko. Oositola ndhika ohadhi kala dhina iilandithomwa yomaludhi ga yooloka, ngaashi iikulya nosho wo iiyopalekithi. Momukalo nguka antu mboka yiiyemo iishona otaya vulu oku longitha iiyemo yawo oku landa oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Kakele komayakulo gombaanga ngoka ha ga gandjwa meni, osho woo puushina wo ku nana iimaliwa. Ombaanga ya Bank Windhoek oha yi gandja omayakulo ta ga vulu oku pitila moongodhi moka aakwashigwana taya vulu oku pula omauyelele noku tala kutya oyenako ingapi koombaanga dhawo. Oku shi ninga, aantu oya pumbwa oku shangitha iipala yawo mombaanga opo ya vule okuya mongodhi ye kaapuna uupyakadhi.

Omatsofa nuutafula oyo yimwe yomiinima yasimanekwa uunene momagumbo goohashuk shalye ano miinyanga yomoondolopa moka hamu zi uunene mboka haa nyangadhala noku

Ostola yopomudhingoloko otayi longitha omadhidhiliko ga yela nomikalo dhoku shingitha iilandithomwa yawo, na osha kalelapo ehala moka aantu ha yeya kehe esiku oku tula iimaliwa yawo miipumbiwa nomiinima yeyi hala. Ehala lyomalandithilo tali yambulapo eliko lyopomudhingoloko oku pitila mokulanditha koondondo dhopokati.

Okakoloma okena uuyelele wepingathano lyiimaliwa yoondundu shiikwatelela koshinima shontumba. Oka kwatelamo omadhina giilongo yontumba opamwe nuupandela wayo nongushu yiimaliwa yawo. Uuyelele mbuka ohawu longithwa mokungeshefa pokati kiilongo nuuna aantu taya katalelapo iilongo yontumba taya shendje iimaliwa.

Inamukwatelwa egandjo lyomauyelele lyankene aantu nkene yena okukwata nawa iimaliwa yawo nenge nkene yena okuyi siikilila. Ombanga yaVenduka ohayi gandja ompito yashewa kaakwashigwana yiiyemo yagwa pevi opo yalongithe okakalata hoka hakanana oombumbo dhili pevi.

Iimaliwa yomafo yokiilongo ya yooloka oya yalwa pamwe , oyina oongushu dha yooloka. Nguka omukalo goku ulika engeshefo pokati kiilongo ya yooloka noshowo iinima mbyoka hayi longithwa okulanda iipumbiwa yaakwashigwana monkalo yesiku kehe.

Omuntu ota gandja iimaliwa yomwaalu gontumba kombanda yokakende mpoka pu n auundumba wiimaliwa ya yalwa nawa. Shika ompito yokungeshefa nenge enano lyoshimaliwa meendelelo mehala lyontumba. Omataambathano giimaliwa gatya ngeyi ohaga kala olundji gokulanditha nokulanda nenge okukwata oshimaliwa nuukeka. Oshiholelwa shu ukilila nkene oshimaliwa hayi ende paliko okupitila pamikalo dhopambelwa nodhomondjila.

Okataafula kokutenteka oradio yomuzizimba nomatyofa wo omandjimbi noshowo okataafula kokulila nenge kokunwina ka longwa moshipilangi nomatyofa gamwe omaluudhe oge li mondunda ya yela yopashinanena. Shika oshiholelwa sha nkene omuntu e na okulongitha oshimaliwa ethimbo limwe okulanda iinima mbyoka yi na ongushu yomegumbo nenge yomoombelewa, opo yi kalelele.

Okataafula kokutenteka okoothiwa noshowo omatyofa gopashinanena ogo gamwe gomiinima mbyoka omuntu ta vulu okulanda niimaliwa ye ti idhihdimikile ondando, opo a kale niinima yongushu notayi kalelele ethimbo ki ishune kositola ta ka landa iinima ya faathana ethimbo kehe, omolwa a lamba ondando oonshona.

Iipundi iyali yima uukwatya tawu hokitha yina iikusinga kuyo okataafula kokoothiwa noshowo ombete ombete ombwaanawa oyili mondunda yayela yopashinanena shika oshiholelwa oshiwanawa sha nkene wuna okulongitha iimaliwa yoye miilongithi yomegumbo mbyoka yina ongushu notayi kalele mbyoka tayi ku etele ongushu notayi ku etele epupalo mondjato nokuushune kositola ethimbo nethimbo.

Kakele komayakulo ge na sha niimaliwa gopambaanga, ombaanga yaNedbank ohayi gandja omayinyanyudho nompito ya manguluka kaakwashigwana ya kuthe ombinga momaudhano. Omaudhano ongaashi okuhinga oomabasikela, moka aakwashigwana yomaukwatya gi ikalekelwa haa vulu okukutha ombinga noyi isindanene omasindano goondondo dha yooloka.

Kakele ko mayakulo ngoka oombaanga hadhi vulu oku gandja ngaashi oku yapa uukalata uupe, uuna uukulu wa kulupa, nenge oku ya lombwela ya tote oombaanga oompe, ombaanga yo Bank Widhoek oha yi gandja woo omakumagidho nkene aakwashigwana yena oku kwata nawa iimaliwa yawo, nankene yena oku yi tula miinima yongushu.

Ka kele okulanda yimwe yo miipumbiwa omuntu wu na okulanda niimaliwa yoye, oshiwanawa oku longitha iimaliwa yo ye mondjila, no kulanda iinima yongushu no ta yi kalelele, ta yi vulu oku ku etela epupa lyomondjato ethimbo ele, ku uka shu neko kositola ethimbo nethimbo tokongo iinima yafaathana.

Ositola yomomudhiingoloko ota yi longo nuudhiginini oku ulukila aakwashigwana kutya ota yi landitha. Ositola ndjika oyi na edhanonkandangala lya kwata miiti, ngele ta li ya peyambule po lyaaskwashigwana yiiyemo ya gwa pevi. Ositola oha yi adhika iilongithomwa ngaashi, iiyopalekithi niikulya.

Oshitaafula oshindjimbi shoshipilangi shongonga oshi li mehala moka hashi hongelwa sha dhiingolokwa kiipundi yasho ya faathana. Iinima mbika oya pwa okulongwa noyi na emoniko tali nana tashi ulike ongushu nuunongo womake gaantu. Otashi ti iinima oya pwa noya tegelelwa okulandithwa nenge okufalwa kumwene gwawo okuziilila moka hayi hongelwa.

Iitaafula yomwaalu gontumba niipundi yawo ya hongwa nawa yu undulilwa meni lyiitaafula oyili mehala ewanawa. Shika oshiholelwa oshiwanawa sha nkene aantu yena okulongitha iimaliwa yawo ethimbo limwe okulanda iinima yongushu oku opaleka momagumbo gawo nomomahala gawo gomangeshefelo.

Konima aantu yamona oofuto dhawo kiilonga hoka haya longo, kutya nee oyi kale iiyemo iishona nenge yagwanenena, ohaya vulu okuka futa oongunga dhawo kaantu mboka kwali yiindila iimaliwa nosho wo okukalanda oompumbwe dhawo, nenge oku kanana iimaliwa koombaanga dhawo.

Kakele kokugandja omayakulo ge na sha nombaanga ngaashi oku ikeelela kaakengeleli ye li mokati koshigwana noshowo okukwata nawa iimaliwa, ombaanga yaNedbank oyi na oshitayi moondoolopa odhindji nodha yooloka ngaashi oshitayi shawo oshipe shi li mOliindili mepandaanda lyoBismark.

Omatsofa ,oombete, nuutafula oyo yimwe yomiinima yasimsnekwa uunene momagumbo goohashuke shalye ano moondolopa moka hamu zi mboka haa nyangadhala uunene noku mona iiyemo iihwepo nonando ongawo ngaka omatokolo geli mondjila okulanda iinima opo wu ikeelwle okushuna kositola ethimbo kehe nowu kwatele po oshimaliwa shoye.

Konima aantu ya mona iiyemo yokiilonga yawo hoka haya longo ohaya tula iimaliwa yawo miinima ya yooloka. Omashofa, iipundi, uutafula wookothiwa naamboka wo wokutenteka oradio yomuzizimba owo wumwe womiinima mbyoka aantu haya landa oku opaleka omagumbo gawo ga kale taga monika nawa. Mbika iinima yongushu notayi kalelele tayi imbi omuntu kaye kositola ethimbo kehe a ka lande iinima iipe.

Ombaanga yoBank Windhoek oya uvikiwa ko kaakwashigwana noya simanekwa onga thimba yi na ongoodhi ngele tashi ya pokukwandjangela niipambele yiimaliwa, ashike ombaanga ndjika ohayi gandja wo ompito ya shewa momikalo dhontumba, opo aayakulwa yawo yi isindanene okatekete kokulanda iinima oshali.

Elugo ewanawa olu udha omaludhi ogendji giikulya iitalala niilongitho yongushu yopombanda. Eholekepo lyiiyimati iitalala niikwakumoko olya kalela po okutula iimaliwa miipumbiwa yomegumbo nemoniko nawa. Osha kalela po wo okulanda kopaumwene uuwanwa wokukala negumbo li li melandulathano.

Iimaliwa yomafo oyo iimaliwa hayi longithwa unene moshilongo oku landa nokulanditha iinima. Kehe shimwe oshina olwaala lwasho oku kwatha aantu ya tseye ongushu ya kehe shimwe. Iimaliwa mbika ohayi etwapo kombaanga nohayi longithwa kehe esiku mokulanda, okufuta oongunga nomokugongela. Aantu ya za koshilongo shimwe yeya okutalelapo ohaya vulu oku gandja iimaliwa yomiilongo yawo ya pewe shomoshilongo moka yeya oku talelapo, opo ya wape oku ikwathela.

Oositola dhomomidhingoloko odha simana mekoko lyaantu yomomidhingoloko ye na iiyemo iishona. Oolaka odhuudha iikwamboga ya hapa nawa ngaashi omatama niikwawo. Aantu otaya enda enda mo ya lande iikulya yawo. Shoka hashi pitike oshimaliwa shi kale tashi dhingoloka meni lyomudhingoloko. Oludhi nduka lokulanditha ohalu eta iizemo ya kola kaalandithi nohali eta iikulya yi na uundjolowele moshigwana. Oondando dhi li hwepo momudhingoloko gwa tya ngeyi ohadhi hupitha iimaliwa maanegumbo oyendji.

Iimaliwa yomafo yondondo ya faathana oya pakelwa muundumba owundji wuli peke lyomuntu. Shika otashi ulike enano lyoshimaliwa okuza kombaanga yomuntu, nenge omuntu ta ka umbilako sha kombaanga ye, agweheko komwaalu ngoka guliko.

Aakwashigwana mboka yi iyadha iyadha, mboka yena iyemo iihwepo nakehe tu ngoka ahala oku iyuvitha nawa oha vulu okuya pomahala gomanwino nenge gokulila ta kutumba piitafula niipundi mpoka haya etelwa iikulya nakehe tushoka ya pula, tashi landwa niimaliwa yawo.

Etemba gela oli li moshiyogelo shopashinanena. Etemba ndika sho to li kwata oli na omuthenu nawa, endjimbi noli na oshikuutumbitho kooha. Okapomba kalyo oke li pooha, opo ke ete mo omeya uuna tali longithwa. Egumbo ohali monika nawa uuna omuntu ta tula iimaliwa ye miinima yongushu noya longwa nawa, opo yi kale po ethimbo wu kale wa pupalelwa mondjato ethimbo ele.

Uuna aantu taya ka talela po kiilongo yilwe ohaya vulu okuya niimaliwa yomoshilongo moka ya za nokuya nayo koshilongo hoka taya yi. Momukalo nguka otaya vulu oku ka pewa iimaliwa mbi hayi longithwa koshilongo hoka taya yi nuupu komahala ngoka haga longo niikondo yiimaliwa. Uuyelele mbuka ohawu longithwa unene kaanangeshefa nokwaa mboka wo taya talele po omahala.

Uulunda woolwaa lwaafathana ohawu adhika kooha dhomu ngenge kayela koku mbwinda tashi eta omuzile puupundi mboka wulipo. Ekwato nawa lyehala lyongushu nga ndika ohashi pula oshimaliwa sha kola niishoshelayontumba. Oshimaliwa ohashi yapo oku pitila maantu taya futu ya longithe ehala shoka tashi koleke eliko lyongeshefa.

Omahangano ga yooloka ohaga vulu okuyelula onkwapa momikalo moka taga kwatha oshigwana. Ombaanga ya Bank Windhoek oyo yimwe yomomahangano ngoka momukalo ngoka hayi vulu okugandja iinima kaantu yomithika dha yooloka, ngaashi aanasikola moka taya vulu okuya pa iikulya noshowo iiyopalekithi yokolutu.

Ombaanga yoFNB otayi kala aluhe ombaanga dhingi moku gandja omayakulo omawanawa noku kala yi inekelwa kaakwashigwa momikalo dhomayakulo gawo. Oombaanga ndjika ohayi gandja omawuwanawa moshigwana nomayinyanyudho, ngaashi uudhano wetanga lyomokambamba mboka tawu ka kondjelwa naantu otaya kiisindanena omasindano ga yooloka shi ikwatelela kunkene yeshi enditha nawa.

Iipundi yomatyofa oya pakelwa moshinyanga shomogumbo gwomondolopa yafathana yina omalwala omambulawu nuukusinga wawo wuli kombanda. Omatyofa ngaka ogo ngushu nogoopala noga kosha iimaliwa oyiindji tashi kwatha omuntu kaye kositola olundji oshoka iinima mbika oyina ongushu yopombanda.

Okatemba koku iyogela koonyala nuusikopa walongelwako kalongwa moka pilangi kayelekana nawa nokatethenga okeli mondunda ya yela yopashinanena ndyoka yili pokapomba shika oshiholelwa shankeneomuntu ena okutula iimaliwa ye miinima yina ongushu notayi kaleke ombelewa nenge egumbo tayi monika nawa.